Omuddo omungi ddala oguli mu langi eya kiragala, mu bbanga mulimu akanyonyi akali mu kubuukiramu, akanyonyi kano keeru era nga kalaga kanaatera okutuuka ku buddo buno.

Amazzi amangi ddala, amazzi gano geetooloddwa omuddo oguli mu langi eya kiragala era nga n'omuddo ogumu gwameze kungulu ku mazzi.

Omwani ayambadde egganduula eryambalibwa abasawo mu ddwaliro era omwami ono muddugavu. Omwami ono mu ngalo ze akwatiddemu akasimu ak'omu ngalo akayitibwa sseereza.

Ekisaawe ky'omupiira ekinene ddala era kyetooloovu bulungi. Ekisaawe kino nno kye kisaawe ky'e Uganda ekimanyiddwa ennyo nga Namboole.

Ensolo ennyingi ddala nga ziri mu ddundiro ly'ebisolo, ensolo zino ziyimiridde mu buddo obutoototo era nga bukalu ekiraga nti ebiseera bya kyeya. Mu bbanga mukutte engeri y'ekizikiza era n'ensolo ezimu tezirabibwa bulungi.

Ennyanja ennene ddala, mu nnyanja muno mulimu amaato agaabajjibwa n'embaawo agalimu wabula nga meereere temuli wadde n'omuntu n'omu, era mu bbanga mulimu obunyonyi obubuukiramu.

Akakubo ak'ettaka, akakubo kano nga mulimu abaana abakatambuliramu. Abaana bano bava kukima mazzi anti bonna beetisse ebidomola byabwe ku mutwe. Ku mabbali awo ag'ekkubo lino waaliwo abaana abato abalala babiri abatunuulira bannaabwe abava emugga.

Emmeeza nga yabajjibwa mu mbaawo era nga ku mmeeza kuno kuliko ebintu eby'enjawulo ebiteereddwako nga kuliko essimu ey'omu ngalo, kuliko eggiraasi y'amazzi, kuliko n'ekkalaamu ewandiika ssaako n'ebintu ebirala ebiteekeddwako ku mmeeza eno. Emmeeza eno nkaddekadde era ya kikuusikuusi.

Ennyumba ey'edduuka eyasiigibwa langi eya bbululu era nga wabweru w'edduuka lino waliwo abantu babiri abaliwo ng'omuntu omu atudde ku katebe ate ng'omulala ayimiridde.

Eddundiro ly'ebisolo eby'omu nsiko. Mu bisolo ebiri mu ddundiro lino mulimu entulege, embogo n'ensolo endala nnyingi nnyo, ng'ensolo ezimu zeenywera ku mazzi ate ng'endala zirya muddo.

Ebivuga eby'enjawulo nga biri mu nnyumba era ne ku bisiige ebiri mu nnyumba eno kuliko ebisiige eby'ebivuga era nga kuliko n'ebisiige by'abantu.

Ekibangirizi nga temuli wadde n'akaddo n'akamu wabula ttaka lyereere era mu kibangirizi kino mulimu abantu abali mu kuzannyiramu omupiira. Omupiira tebagusamba naye balina akazannyo akalala ke bali mu kuzannya.

Ebitoogo ebingi ddala nga mu bitoogo bino mulimu obunyonyi bubiri nga buli mu langi enjeru. Ebitoogo bino tubikozesa okuluka ebiwempe.

Abaana abali mu myaka emito nga bayimiridde mu kakubo ek'ettaka. Ababiri ku baana bano bayimiridde n'eggaali yaabwe gye bataddeko ebidomola, ate omwana omulala ali ku mabbali g'akakubo kano ng'alinga alina ky'anoonya. Waliwo n'eggaali endala eyookubiri egalamiziddwa ku mabbali awo.

Ennyanja ennene ennyo bwaguuga kw'okomya amaaso, ku nnyanja kuno kuliko eryato erirabika obulungi era mu lyato muno mutuddemu abantu, abantu nga basaabaalira ku mazzi g'ennyanja.

Obumuli obulabika obulungi, obumuli buno buli mu langi eya kakobe, nga ku kamuli akamu kuliko enjuki eriko. Enjuki nno munnange zaagala nnyo ebimuli.